ganduɗa ko hunde yawde bonnude leeñol nde tawno addata ko gañgu hakkude yimɓe so tawi a naawi kaakam ɓinguelma so naawi kaakam somi naawi lawol min e ma sa reenaki so tawi a ɓuurani jogade hakkille cikka komi gaañoma bonodiren hen somi ɗacci minne mi perta an a yooɓata kam noon ɗum tan woni ganummaji ɗi sinno a rondotono jawdi ma gadda jooɓami walla kanko ɓiɗɗo o somo joogui jawdi taaƴa hen gadda mbiya ko nawanɗoma kañum jeeyi ɗum ɗo jaggu ɗo o wonta so naawi gongol o waɗanama noon so ɓooyi o huuli oto wasde tan mo ɗaccu kaake jananɗe walla o huuli oto bammakko wasde ma o ɗaccu kaake jananɗe kono so tawi o nawi jofat tan koye tinno muñ jofata tan koye tinno ɗaccir noon jofata tan koye tinno tombito gongol on ma naaw ko wona gotol mon nawan mo wona goto ma goɗɗo waaɗ e makko ko hay goto suusano wadde walla waɗa e makko ko yimɓe mbiyata ɗum de ɓurti walla ɗum de wayini walla ɗum de waayi ni saabu en jii gujjuɗo waara en jii gujjuɗomo hoore mum heela en gujjuɗo juuɗe mum keela en jii gujjuɗo foof en jii ɗum hen ɗum foof addata ɗum tan ko wasde rewde nde ɗo foti ɗo rewde wasde wadde nde hen ko footi ko hen wadde kono so tawino so tawi yimɓeɓe gaari keedata koye banggue nawanaɗo o teeta e jawdi makko ko kanko nawɗo o mbatta mbattana ɗum nawanaɗo o ma gujjo woppa tan mawɓe men nden so neɗɗo wujji mbewa tan sa aari ko dammiri naayi jooɓata koygal foof ko dammuwol koygal foof ko dammuwol jooɓata sa wujji mbeewa goota a hooɓi dammiri naayi beeyi sa wujji beeyi ɗiɗi a hooɓi dammiri jeetati so ɓooyi sa añi gasnude tan ma woppu dammiri janadi saabu sa sa tawde sa naawi dammuwol tan ka jooɓowo sa yii ɗum ɗon ene wawi goppa dammiri janandi goppiraɗum woto dammirima gasde sababude andude so tawi a reewi hen ko an gasnata ɓeyato gooni koye ɓeydorade an gonɗa koye gaynude ɗum noon mawɓe ko mbaɗanno ko massalaha mawɗo masslaha mo ganduɗa massalaha ɓadiɗo wallude neɗɗo e sertude e ko waɗa ko fewani ko surtout ɗi me nawde kaake janane ɗaccude nawde kaake janane mbatta nawde ko jeyɗa ɗum noon mbiɗen 88 628 00 01 eɗen cikki tan yimɓe mataw hande ko Diallo ɓe jetta waɗi posuji ɗi mataw ko ɗeɓɗi yolbude seeɗa kono en calminiɓe kamɓe kala en juurimaɓe ko wayno musidɗo men Djiby Yero Dia ɗon ɗo wuuro meɗen Tivaoune 2 walla ni taw hande omona Wande Kadda en calminiɓe en jurimamo en calmini dendagal Tivaoune 2 naaɓe noon calminirten dendagla Wande Kadda naaɓe kamɓe kala en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe ɗum noon no mbiɗen ni 88 628 00 01 capanɗe jeetati e jeetati temedde jeegom e nogas e jeetati mbaɗa ɓolum laabi tati mabɗa gotel ko ɗon natta gadda ballal maɗa e yewtere nde Kalisa ɓamtana en sawto gonɗo lees o

alo <noise> musidɗo o ɓoccitima en ɗaɓɓirimo yafuya so tawi ko banggue men en jiiɗi o arta bella ma en gandu ko woni miijo makko e yewtere nde no mbiɗen ni ko wuulango jamma ɗaccittake e goto eɗen jiiɗi monikala adda hen mijjo muɗum gaam rendo ngo wawa famde tigui rogui hooli darde de footi darade e ɗe caɗele ɗe ganduɗa ina kuptodini e leydi ndi walla ne kuptodini windere nde hande gulali muɗum ne mawni no fewi no fewi no fewi no fewi 88 628 00 01 en calmini en juurima dendagal hettiyankoɓe radio ko wayno musidɗo men Moussa Sow piinal e aadaji Fouta en calminiɓe en calmini Sidy Yaya Sy mo ganduɗa ko kañum woni mawɗo galle o nonne calminirten dendagal technicien ji gonɗi ɗi e galle o en calminidendagal yuɓɓinoɓe no jewte e nder galle o ko wayno banimen debbo Coumba Déme en nonne kayne <hesitation> Néné Sokhna Néné Ly en calminiɓe en calmini dendagal hettotoɓe men e ɗiɗo saahaji ko Teddi Fall en e ko nandi hen kamɓe kala en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe ko wayno Fatimata Sow en en mbiɓe kamɓe foof yo jaam hiire mabɓe nde tawno enen gandi so ɗiɗo saahaji keedi hakkillaji mabɓe ne ketta e heeɗade men ɗum noon enenne en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe nde tawno eɗen gandi yewtere nde ko yewtere men kono ko yewtere mabɓe ko yewtere rendo ngo ko wuulango jamma ɗaccittake e goto eɗen jiiɗi monikala adda hen ballal muɗum noon calminirten musidɗo men Oumar Amadou Mbow toon to wuuro meɗen Thioude en calminiɓe en calmini Aissata Ndiaye calmina dendagal galle o nonne kayne calminirten Dieynaba Malick Sow en calmini yaye men Dieynaba Doɓale en calmini dengal ha galle o ko wayno banimen debbo Haby Binta en Bachirou Mbaye a calminama nonne Dieynaba Baydal ceerno e Djibo Maimouna en calmini dendagal hettotoɓe men ɗon ɗo wuuro meɗen Joumbo en mbiɓe kamɓe kala yo jaam hiire mabɓe nde tawno enen gandi so ɗiɗo saahaji keedi hakkillaji mabɓe ne ketta e heeɗa men ɗum noo kamɓene en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe nonne en mbi yimɓeɓe yooɓe tinno ɓe gadda ballal mabɓe e yewtere nde nde tawno no mbiɗen ni ko hunde ɗeɓde jahnude leydi ndi foof nde tawno no ƴettirte ni e ko hunde hawnide ɗum saabi ni yimɓeɓe ne mbiya mataw no ƴettirte ni no wayi hawnade ni ko ɗum saboto yimɓeɓe mbiya wadde ƴettoɓeɓe mataw koye nder guure ɗe gooni mawɓe ne mbiyanno gujjo kala ɗo wujji jamma ina gaasa taw ari ɗon ñalawma taw ne andi holno gonkaka woniri holno ardata ɗon holno naatirta holno yaltirta kono kadi ne wawi wonde membotoɗo tan ara membo yana hen nawa ko yinno nawde ko kono ko wawi hen wonde foof en jaggui kam ko hunde nde ganduɗa monikala ne ñaaga ballal muɗum addata ɗum hen nde tawno so tawi addi ballal muɗum wasata ko ballal ngal naafi e rendo ngo nde tawno guykaji ɗi ko guykaji kawniɗi eɗen ciftina tan banimen debbo Raky Mamadou Ba to Kooti wi ne majjira carte muɗum d' identité Sénégal o majjira ɗum noon ko ñande alkamisa toon to luumo walla mbiyen Tugguere Thiele Boubacara <hesitation> ne wonno e nder kalbe makko hayso tawi kalbe ɗe ne mbanno koppareje ɗe kewani kono kanko kam ɓuuri harjindemo ko so tawi woon janɗo e carte d' identité o beel ma waaw addandemo ɗum kanko Raky Mamadou Raky Mamadou Ba to Kooti Kojilel omo majjira carte d' identité carte d' identité noon ko carte d' identité Sénégal o majjiraɗum kadi ko ñande alkamisa men ɓennuɗo o woni alkamisa jawtuɗo ɗo o to luumo Thile Boubacara ko toon o samra carte d' identité makko ene wonduno e kalbe makko kalbe ɗe noon ne mbanno kopperje seeɗa kono noon haaju makko hande ko yo yiitu carte d' identité o ko ɗum ɓuuri himmande mo kala mo ganduɗa a yaani e ko wayi noon <hesitation> yo tinno wallamo beela mo heptu carte d' identité o nde tawno hande eɗen gandi so tawi neɗɗo o ala carte d' identité ene famɗi ko wawi wadde kadi gooƴaji makko ne mawni nde tawno ko hunde nde ganduɗa ko hunde wawde wallidde neɗɗo e guradm muɗum e yaa gartaji muɗum e nder leydi ɗum noon enen foof en mbi yo Allah hollit nde ɗo majjere nde ganduɗa ko majjere Raky Mamadou Ba en mbeɗa andi ne wawi yo ƴeew tan wona ala e jalluɓe ɓe dawdunoɓe luumo taw ne wawi taw woni hen jaal Diallo jaaduɗo e kalbe ɗe kono yo wiima tan yo artir yo artiranmo carte d' identité makko heddi ko so welama o naawa kaalis o e andi kaalis kam no ɗum wawi faggitade joni joni kono carte d' identité ne wawi saɗa yiiɗi ɗum dañcude joni joni taw yaa gartaji ɗi ne keewa seeɗa kono eɗen mbasiyomo tan kankone yo yaa o waɗoya ɗum déclraré o daaña certificat ko wiiteko certificat de perte certifi kayit kollirowo wonde ko majjiraɗo carte d' identité makko sabaude woto miijete hen ko woto goɗɗo ƴettude carte d' identité o waɗa ɗum e siifa goɗɗo taw sikke ko kanko waɗi taw ko goɗɗo waɗiri ɗum d' identité makko yaani yeehi waɗiri ɗum bonande waɗi guyka walla waɗi goɗɗum ɗum noon yo yaah e gendarmerie ɓurɗo ɓadademo walla yaa to sous prefet walla ko nandi hen o yaa o waɗa déclaré wonde ko majjiraɗo carte d' identité makko o laamu ngu tiina ɗum janggo so tawi wonno carte d' identité yiitira kam nde yiitama e nokku mo ganduɗa ko poɗɗo nodde hen taw omo wawa hiisde e ɗum so tawi majjirama a waɗani déclaré janggo ene wawi gujjo o ƴetta d' identité wujjiroya ɗum banggue goɗɗo sammina toon wona ko d' identité kaari samno ɗo de ko d' identité kaari saami ɗo tawa an a tiinani a yaahani a artani d' identité ma naawe toon woppe toon wonta aɗa waɗe dasgo ruwrunta taw gujjo naawi ko nawanno an keddoɗa ɗo aɗa daase aɗa gurne taw a anda ni ko mbaɗɗa anda ni ko keewi ɗum noon nafata tan ko jaaha mbaɗa déclaré koko majji so tawi hoccama ɗo wawi tawede foof ande kam a oɗo de d' identité o o waɗino déclaré fra ko majjiraɗo wadde ko majjinoɗo o d' identité o ene wawi taw ko kañum samra ɗum ɗon taw wona kanko samra ɗum ɗum noon enen ñango yimɓeɓe tan kala ko neɗɗo majjira no ɗum ffoti foof oto yaw kala ko majjira yo yaah o waɗoya ɗum déclaré ko majjira ko mbeɗa majjira naggam ɗum addata so tawi woodi ko jagga ko nandi e ko joguino ɗa ko so tawi a waɗani déclaré a wawa ɗum hebde sababude laamu ngu wiyata ka waɗano a wona a wiyano aɗa jogui ko waayi ni <clears throat> ɗum noon kala ko neɗɗo o wawi majjirede no ɗum waayi foof tawde aɗa jogori aɗa yiiɗi ɗum yiilade tan ya waat déclaré déclaration tawde a yooɓata hen haydara mbiɗa majjira naggam mbeɗa majjira naggam so tawi a majjirama a yeehi a waɗi déclaré hay hunde a yooɓanta a namdetake hen kono kadi ma addane ma addane hoolare janggo so tawi ko yiiya ko wayi noon yiiyama ma waw noddede mbiyeɗa an de ko wayni ko mbinoɗa ko min kocci ɗum walla jiiti ɗum ar ƴeew ko mbinoɗa ko ma waw noddede hen so ɗum ala so tawi woodi jagguiraɗo ɗum so nawama e lawol so tawi a nani ɗum a yeehi toon sa ari a addi kayit ma ma wiiye a ande a meeɗi a wiino aɗa majjira ko wayni ma waw hebde so ɗum ala ko ɗum wawa wonde foof so tawi a majjirama ɗum a waɗani déclaré so tawi woodi jagguiraɗo ɗum ne an a heeɓata sababude a ala kayit kollirɗo wonde aɗa majjirano ko wayini wonata tan ka jiiɗo ɗum cohluɗa mbiiɗa mbiɗa majjira ɗum ɗo taw wona gonga noon jagguirte hayso tawi gonga e gonga ko an jeeyi kono lawol hokkatama ɗum sababude a rewnani ɗum ɗo lawol wii yo rewne ɗo wadde noon kala ko neɗɗo majjira yo yaah waɗoya déclaré mbeɗa majjira ha sabu naggam so tawi ko ɗum naggue so tawi ko ɗum mbaalu so ɗum mbeewa so ɗum comcol so ɗum kayitaji ko ɗum wawi wonde foof ko majjireɗa aɗa sohli ɗum yiialde ya waɗoy déclaré so yiiyama noddeɗa so yiiyaka sa yii goɗɗo ne joogui mbawa jagude hen ha jaadon lawol mbiya min noon komi majjiranoɗo ko wayi ni mi yii omo jogui ɗum kollira kayit kollirɗo wonde ka majjiranoɗo ko waayi ni so ɗum ala so tawi a tawi neɗɗo ne joogui kaake maɗa ava yanana ko an jeeyi a waɗano déclaré oɗon mbawi waddude hen so tawi on jeehi lawol ina wawi ni hettuma e gonga sababude a ala kayita kollirɗo wonde aɗa majjirano ko waayi ni ɗum noon en kirjini yimɓeɓe tan kala mo ganduɗa wonko majjireɗa aɗa horsini ɗum walla aɗa yiiɗi ɗum yiilade a yaahat mbaɗoya déclaré so tawi ko ɗum kayitaji kam ɗum kam ko alay saago mbaɗoya déclaré janggo woto kayitaji ɗi koccede e nokku beeñiɗo wiiya ko kayitaji ma an arno ɗo taw an a tiinani a nanani a anda toon boom a meeɗa yettoyade e on banggue wiiye ko an ariɗon mbaɗeɗa e dasgorung rung tampineɗa hen taw footani noon ɗum noon kanko mbiyeten banimen debbo Raky Mamadou yo yaah o waɗoya déclaré certificat de :far perte kadi ko ɗum addantuma ni hayso a yiiɗi dañje d' identité goɗɗo ko ma kollira d' identité ma joguinoɗa o koko majji jogoɗa kayit oɗon ne mbawa fewnanede d' identité goɗɗo so wona ɗum a wawata dañje a wawata dañcude d' identité goɗɗo sababude sa majjiraka a wawa fewnidde goɗɗo tawde mo joguinoɗa o gasani ɗum noon ko ɗum kalantenmo kanko banimen debbo o Raky Mamadou beele mo yaa o waɗoya déclaré beele mo yaw o dañcoyde carte d' identité goɗɗo so tawi o ronki yitude oɗon kono yo yiile noon yo woon e yiilade o lakna beela Allah Allah ne wawi Allha hollitamo carte makko d' identité o mo ganduɗa majjirimo e nde ɗo dugguere alakamisa ɓennuɗo o no mbiɗen ni ɗiɗo dumunnaji ko dumunnaji kawniɗi e lewru ndu ganduɗa ndu ɗo ni eɗen ɓaadi lewru taske te enen gandi yimɓeɓe ko noon golle ɗe mbaayi kala mo ganduɗa oɗo ni aɗa jogui ko ganduɗa koɗo renete yo hakkille ma woon hen kono no mbiɗen ni eɗen ñaago sukaɓe wonɓeɓe e guure ɗe woni wiiteɓe sagataɓeɓe yooɓe mbaad hakkillaji mabɓe no fewi e guure ɗe so tawi noon wona ko huula ko inen e mabɓe woni ko wiiyete ko hen saahaji kamɓe ni ko kamɓe gooni nawoɓe sababude wasdeɓe daarada darde ndeɓe pooti daarada nde ene wawi sikkudeɓe kamɓe gooni nawoɓe so tawi wona kamɓe gooni nawoɓe yooɓe daaro darde ndeɓe pooti daarade nde beel mooɓe jaggu nawoɓeɓe yimɓe ganda mooni kañumen so tawi ɓe jiiɗa sikkede tan ɓe daaroto ko darde ndeɓe pooti daarade nde so tawi woon jaggaɗo yimɓe jiiɗum eywa janggo ma mbaw wiide ko kaari jagga hayso tawi kaari sikkano de wona kaari jagga ko kaari jagga so tawi jaggama kadi yimɓe foof mbaasa yurmade jaggaɗo o jurmo jagganaɗo o tawde ko kañum nawanano ko kañum waasno beele ma heptu kaake muɗum ɗum noon ko hundeje ɗi ganduɗa ko hunde hawnide ko hunde jalnide aɗa andi mi waɗanma ɗo qissayel gootel woon jal Diallo goto dañno inde jal Diallo goto daañi inde joni noon indede ene footi wadde comme no janggo ni koddiɗo mabɓe ne joogui jawdi jawdi ndi ko jawdi mawdi o ala kanko o ala jawdi ndi o joogori wadde e hirsande ɓinguel nguel e inde nde o ɗacci ha jamma o wadde maaka e guiƴiraɓe makko ɓe jeeyi ɓe gujji jawdi koddiɗo mabɓe joni noon ɓe gaddi jawdi e nder galle mabɓe ɓe kuumi ɗum caggal huɓere tan ɓe gacci toon jooɗi ha inde yonti seremɓe gaari hankkadi joni noon gadde ko hirsete ko hirse gadde ko hirsete ko hirse tan ɓe mbi ala jarani joni kayi inne tan minen min jaaha caggal to tan min kirsa toon jawdi ndi tan tan yimɓe mbi alaa i jawdi kayi sene hirse kayi addate koye saara yimɓe hirse ɗon yimɓe inne ɓe mbi ala jarani gacce tan jawdi ndi tan hirse toon ɗo woni to tan ga <hesitation> waasa ardega ne tampina yimɓe naggam naggam inne tan soon inni tan ma jawdi hirse joni noon koddiɗo mabɓe ko majjiraɗo jawdi kañum daal ɓernde mum jeeri ndi jawdi donkadi addede e saara yimɓe ndi kaam koori woona jawdam boom ɓe jawni tan ɓe jetti tan ɓe kirsi jawdi waaji one kañumne tan tan reewi hen reewi hen tan reewe <hesitation> aari tan tawi jawdi ne leeli tan tawi ko jawdi muɗum wii onon min kayi min andino guila mbiyeɗon yon gaddu jawdi mbiɗon on <hesitation> jawdi deke jawdi joni kaam eyyi joni noon Allah jarama on jarama wona ko jawdam woni ɗo eyyi joni kaam mi nawat jawdi ndi tan tan ɓe jaggue jawdi he ɓe jooɗe leydi he ɓe mbi joni kayi a accat tan mbaɗen maslaha a accat tan mbaɗen maslaha joni kayi a haalat jawdi ko jarata tan min kutta so tawi inde nde yawti min pewja min ƴeewa o wi kanko min joni mi yonaki moon haydara wona jawdi ndi ko jawdam ɓe mbi ko jawdima kayi o wii joni ay gacce tan mi nawa jawdam jawdam hirsama mi yamirani gacce mi nawa jawdam tan mi ñamoya ɓe mbi ala nden inde watta <laughs> nden inde watta o wi min kayi mi wondaka yo inde waat walla oto inde waat kono min kaam tawde mi yiiti jawdam mi rondoto jawdam mi yaaka aɗa andi koddiɗoma ponnoɗo walludema rende kaake ma so tawi ko kañum wujata kaake ma sa renaki a ronkan a wonan tumuranke a wonat tumuranke e banggue jiilaw ɗum noon eɗɗen mbiya so tawi sagataɓe wonɓeɓe e guure ɗe ko haalate ko e mabɓe woona e mabɓe woni ɗum wona kamɓe gooni ƴettoɓeɓe yooɓe tinno ɓe mballa ƴettanteɓe ɓe beela ma jiitu ƴettoɓeɓe kamɓene ɓe kiisa hen so tawi woodi yiitaɓe tan kamɓe ne wawi Allah hisanaɓe hen so tawi ala yiitaɓe noon ena ɓe cikke hen ɗon ɗo goɗɗo yiitaka ko kamɓe tan gooni ɗo ina naawe dartaki te ala foof jiitaɗo ina wawi ille mabɓɓe boona hen ɗum bonnata ille mabɓe kamɓe noon sooɓe daarima darde ndeɓe pooti daarada nde ɓe jaggui neɗɗo mo jiidani e mabɓe wonani e mabɓe eɓe jaggui ɗum ɓe mbi oɗo woni gujjanɗo ma yimɓe mbaw hisde kamɓenne kiisal mabɓe wona hen yimɓe ganda kaam a deekete noon ko mbiyanno ɗen ko de deeke wona ɓeeɗo ko ɓeeɗo deeke nawanno wona cikkete nooɓeɓe ko wobɓe nawanno ɗum labɓintaɓe kamɓene e banggue o ɗon so ɗum ala ɓe mbawata labde e ko sikkete ko tawde ala jaggaɗo te ko naweteko nana naawe daaraki ɗum noon mbiyen banimen debbo Kalisa yo ɓamtan en sawto haade musibɓe yettade e ɓoggol ngol

alo <noise> musidɗo o ɓoccitima en ɗaɓɓirimo yaafuya so tawi ko banggue men wooni mbiyen Kalisa yo ƴeew kaɓirɗe makko ɗe so tawi koye kaɓirɗe woni walla koye ligne o wona mo réglé ani enen ñaago musibɓe tan so tawi o wawino artude gaam ganden tigui rigui ko woni miijo makko e yewtere nde

skhna Kaliusa gollema jooɗi peewi Allah jarama a jarama no mbiɗen ni en calmini dendafal ɓeeɗo ni ɗiɗo saahaji so keedi hakkilaji muɗumen ne goona e hettade yewtere nde e kadi en calminiɓe en juurimaɓe en jettiɓe e kettogol mabɓe kamɓe kala e oɗo saaha e wonɓe to guure meɗen to jeeri e to waalo nonne kayne wonɓeɓe e nder leydi ndi e wonɓe caggal leydi kala kamɓe kala en beltinimaɓe banggue kettogol so tawi en nani ko musiɓeɓe kaali ko en beltinamaɓe no fewi no fewi no fewi en jettiɓe kadi e banggue ballodiral mabɓe e yewtere nde nde tawno enen foof eɗen gandi jewteɗe ko jewte ballodirteɗe ɗe goona jewte tan ɗe ganduɗa ko neɗɗo fo to ɗaccirte hen nde tawno ko ɗum jewte dendaɗe ko ɗum jewte rendo ɗum goto kala miijo mum ne sohla hen goto miijo mum ne daara hen nde tawno goto kala ne jogui ko footi wawade wadde hen ɗum waɗi eɗen bismi eɗen calmina dendagal ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni ko hettotoɓe men e guure meɗen no mbiɗen ni to banggue jeeri ndi e to waalo ngo ɗum koto foof ene ketta ne jewna ne ɗamina beele gargol muɗum e yewtere nde nde tawno noon hen sahaji eɗen ɗeeɓa wayro dirde e banggue jewteɗe ɗum saabi hen saahaji ni ma neɗɗo hetto yewtere nde sikka mataw yewtere nde ko yewtere fawtade wii min noddata hen saabu yewtere nde ko yewtere ko fawtade ala yewtere nde jewteɗe ɗo goona jewte pawtaɗe ko jewte kuccidirɗe tigui rigui mbiɗen ɗo huccite e banam debbo ɓinguelam Kalisa Sow nonne kayne mbiɗo hucciti e baabam Moussa Sow ɗum noon wona yewtere fawtade ko yewtere direct ɗum noon ko ɗum saabi eɗen jiiɗi yimɓeɓe gadda hen ballal muɗumen e ñalawma hande o nogas e tati lewru ceeɗuɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayi 88 628 00 01 capanɗe jeetati e jeetati temedde jeegom e nogas e jeetati mbaɗa ɓolum laabi tati mbaɗa gotel ko ɗon natta gadda ballal maɗa e yewtere nde en calmini musibɓe men wonɓe to no mbiɗen ni wonɓe to Kooti kono noon kadi wonɓe to Dorgo wonɓe ha to Guppuli wonɓe ha to Hawdere en calmini wonɓe ha Kursoji en calmini wonɓe ha Seno Bowal noon caminirten musibɓe men wonɓe ha Takky en mbiɓe kamɓene yo jaam hiire mabɓe en calmini wonɓe ha to Peete Oole en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe noon calminirten musibɓe men wonɓe ha to Thiele Ɗati nonne kayne calminirten Beeli Gonaɗi naaɓe en calminiɓe en calmini Hiwirgua naaɓe en mbiɓe yo jaam hiire mabɓe en calmini kawmen Oumar Sy e galle muɗum en gorgol men Farmata en mbiɓe yi jaal hiire mabɓe nde tawno eɗen gandi so ɗiɗo saahaji keedi hakkillaji mabɓe ne ketta e heeɗade menɗen nde tawno oɗo saaha ko saaha haljere to banggue jawdi nde enen gandi yimɓeɓe oɗo saaha jawdi ndi ne halji no fewi no fewi no fewi e nde tawno yimɓeɓe gooni koye saha mo mawɓe mbiyanno ndi yeehi ndi arani ɗum noon oɗo saaha ko saaha mo ganduɗa jawdi ne loori joom en jawdi en ɓe kadi ne loori ne lordi hen bisimilla ma musidɗo salamu aleykum

eyyi woɗɗo radio o jaafoɗa * mbaɗɗa e tampere woɗɗo radio jaafoɗa bisimilla <noise> ah musidɗo o ɓoccitima en ɗaɓɓirimo yafuya so tawi o noddi o woɗɗoto radio o beele men mbaw nandirde makko so wona ɗum en mbawata nanodirde ɗum waɗi en donkki nanodirde makko o yaafo en no fewi no fewi no fewi en ɗaɓɓirimo yafuya enen en jaafima banggue meɗen no miɗen ni oɗo saaha yimɓeɓe gooni koye saaha ndi yeeyi ndi arani jawdi ndi ne tampi ne tampi no fewi nde tawno ko ñaamate e banggue jawdi ko hunde sattude no fewi kadi eɗen gandi ndungu coynaɗo o suwa yettade huuɗo ala jeeri huuɗo woni tan koye guese demateɗe ɗe woni guese maaroji ɗi hande koye nder guese huuɗo woni ɗum waɗi aynaɓe foof oɗo saaha nana dooki guese ɗe ganduɗa ɗe ɗo ni ko guese maaroji coñeteɗe ɗum noon en mbiyat tan kalmo ganduɗa oɗo ni ko ndeemowo yo tinno muñana aynaɓeɓe oɗo saaha nde tawno saaha oɗo ko saaha paɗɗo kadi ko saaha mo ganduɗa ko saaha muñodiral so tawi muñal ala hen tan tampere waɗat nde tawno oɗo saaha hande goto kala yiiyata tan kono kono jawkal kiisiri hono jawkal kal daaɗiri nde tawno wasde ñamde jawdi ndi ko tampere mawde wonanta joomen jawɗele en ɓe ɗum waɗi hande yimɓeɓe ne pooti yurmade joom en jawɗele en ɓe wona kamɓe wona joom jawdi ndi e hoore mum kono jawdi ndi ndi ganduɗa ndi ɗo ni kañum anda hay hunde wawa hay hunde te so enen foof eɗen gandi jawdi ndi ne footi wurde ne foofti wurde tawde ko wurnata ko jawdi ndi hande e oɗo saaha woni tan koye saara yimɓeɓe woni koye guese ɗe guese ɗe ganduɗa ɗeɗo ni kuuɗoi dañeteɗi ɗi ko hen gurdam wawi heeɓede ɗum noo yimɓeɓe yooɓe muñan joom en jawɗele en ɓe ha guel ɗo saahayel ɓenna kono noon kadi joom en jawɗele en <hesitation> saaha o yaaji so tawi yimɓeɓe gaare mabɓe yooɓe gandu ko ɓeeɗo gooni muñannoɓeɓe kamɓene ɓe ittana ɗumen gueɗal nonne ɗum ko joom guesa e joom jawdi ko noon tan meeɗi waddude joom guesa ko jiɗɗa guesa ko foof ko joom jawdi wattintoma ɗon nde tawno ko kañum ñayata ɗum noon ñaayowo guesa ko kañum tan wattinto joom guesa e guesa muɗum ɗum noon en mbiyat joomen guese en ɓe yooɓe tinno ɓe jaajana joomen jawdi en ɓe ɓe muñana ɗumen ɓe dooka ɗumen fihaan ha guelɗo sahayel yawta so tawi ɗum ɗo yawti noon ha jawdi ndi ni hepti hoore muɗum ndgungu tooɓi ha amii weeli yo joom en jawɗele en ɓe kamɓenne yooɓe miijo ɓeeɓe mogguinino e muɗumen ɓe haaɓe mbawi yettade ɗooɓe jettiɗo noon aduna ko ko mogodiral tan monikala wonko wawi footi wawde wallude goɗɗo o ɗum noon oɗo saaha ko joom en guese en ɓe wallude joom en jawɗele en ɓe ha jetto e ko jawdi ndi ñaami beele jawdi ndi ne hiisa ha ndungu tooɓa so tawi Allah addi ndugngu tooɓi ha no mbiten ni ndgungu ñiddi hankkadi ɗo tolniɗa foof jawdi ne wawi ñamde ne wawi harde ɗon ɗonne joomen jawɗele en ɓe yooɓe tinno ɓe micco ɓe ganda nde saaha de satti nde ɓeɓe mogguininoɓe e muɗumen ɓe kañumenne yooɓe jeeƴo ɗumen ɓe ƴeewa kala kooɓe mbawi wallidde ɗumen ɓe mballita ɗumen so tawi koto cippal so tawi koto koto cakkudi so tawi ko ɗum wawi wonde foof wasata mo ganduɗa oɗo ni kañum ene yiiɗi wallude joom jawdi kono so tawi won saahaji keedi joomen jawɗele en ɓene yooɓe tinno ɓe miijo joomen guesen ɓe ganduɗa ɓeeɗo ni nde saaɗede waɗi nde kañum koye mabɓe dutti bisimillama musidɗo alo alo alo alo <noise> a musidɗo o mataw o sikkata ko yettaki o yettima tigui mataw en nanodirani e makko ene wawi taw o ala retour kono o yettima so tawi o wawino artude ganden kankone miijo makko e nder ballal makko e yewtere nde no mbiɗen ni oɗo saaha ko saaha mo ganduɗa joom en guese en ɓe ene ñaaga yo tinno balla joomen jawɗele en ɓe e ko ganduɗa ko ɗo ni ko ɗum jawdi ndi footi wawde wuurde muñodiral wonat hen tan ma jawdi difta e hunde e guesa ɗum joomen guese en ɓe tinno muuña ɗum ganda ko jawdi ndi diftoto ko wona saago joom jawdi ndi saago joom jawdi ko eggude hooɗoya ladde jawdi mum werno toon taw ne ñaama <hesitation> jamma ene ñaama ñalawma ɗum woni saago joom jawdi wona jofde jawdi muɗumen nokkuyel gotel ɗi ne jaana ɗi ne <hesitation> porño ɗi ne keela ɗum wona ɗum ko joom jawdi yiiɗi e jawdi muɗum kono noon saaha o no wayata ni tan wasata waɗa saahaji ɗi gadnuɗa ɗivo ni alay saago ɗeeɗo gueɗe mbaɗe ni meeɗa wadde hen so tawi ɗum waɗi jomumen ɓe mbawa * bisimillama musidɗo musidɗio o mataw o ɓoccitima ene wawi taw o yettaki e so tawi o wawino yettade ɓoggol ngol ganden ko woni miijo makko ɗum ko hunde nde ganduɗa bisimillama musidɗo alo alo alo <noise> sokhna Kalisa ƴeew kaɓirɗe ma ɗe noddoɓe mbi koye kaɓirɗe maɗe gooni ɓe mbi ɓe donki yettade mataw koye <hesitation> caggata koye saara ma ƴeew ko saggue saarama ko beela ne sagguito ɗum noon no mbiɗen ni 88 628 00 01 capanɗe jeetati e jeetati temedde jeegom e nogas e jeetati mbaɗa ɓolum laabi tati mbaɗa gotel ko natta gaam addude ballal maɗa e yewtere nde mbiɗe sikki ne wawi taw kaɓirɗeɗe ko kañumen jooguino kono noon machallah joni kam reewi lawol so tawi neɗɗo o noddi ne gaasa tigui o wawa halde miijo makko o wawa yettade tigui gaam addude miijo makko e yewtere nde no mbiɗenni oɗo saaha ko saaha ndi yeeyi ndi arani kono kadi no mbinoɗen nane ni ko saaha guykaji paafɗi ɗi ganduɗa ɗiɗo ni ene kaljini rendo ngo ko ɗum saabi eɗen mbaɗi hen yewtere en ceerata e wadde hen jewte nde tawno ko gooƴaji rendo ngo ko gooƴaji yimɓeɓe foof ɗum saabi eɗen mbiya yimɓeɓe yooɓe tinno ɓe gadda hen ballal mabɓe musidɗo nana wiiya matw ko joguinoɗen e hoojomaji ko natti hewde e kono kadi musidɗo men Moussa Sow mo piinal e aadaji Fouta naati galle o en calminiɓe en jurimaɓe en calmini suddiɓeɓe <hesitation> jurimaɓe kamɓe kala en mbiɓe moƴƴere Allah

musidɗo o wii ko joguino ɗen e hojomaji ko mataw huuɓi <hesitation> en calmini dendagal hettiyankoɓe rendo ngo no mbiɗen ni <hesitation> en ciftini yimɓeɓe tan banimen debbo Raky Mamadou wii ne saamira Raky Mamadou Ba to Kooti Kojilel ene saamira carte mum d' identité mo Sénégal o samra ɗum ko ñande alkamisa ɓennuɗo o ɗum noon kalmo Allah yandini hen beel ma waw ɗum addandebo e oɗo saaha mo ganduɗa oɗo ni ko saaha mo harjini hen no fewi en beltinima dendagal ɓe ganduɗa gaddi ballal muɗumen e yewtere nde technicien ji e duusoɓeɓe kala kamɓe kala en calminiɓe jurimoɓe en beltinamaɓe no fewi no fewi no fewi aadi men ko talata garowo ɗo e nden yo jaam Allah jogomi joogo on yo Allah rokku en walde e jaam on jarama